Niriba n zaya ŋɔ ninvuɣi bɔbigu n yɛba ka zaŋ bini yahari n pɔbi bi noya ka so kuriya ka yiɛ liiga piɛlli ka so mi za bi tooni ka pili zupili sabinli ka piigi o nubila n zaŋ tiri sa ka bani zaya galisi maa ka bi yuuno na.

kuɣisi n-zaya ŋɔ kuɣisi maa nyɛla kuɣisi anahi ka kuɣisi anahi puuni ka dibaata nyɛ zaɣ' piɛla ka zaɣ' yiŋga mi nyɛ zaɣ' buluu ka kuɣisi lahi zaya ka adaka za kuɣisi maa nyaaŋa ka teebuli zaya ka binshɛɣu be teebuli maa puuni

niiriba ayi n ʒia ka yino ye chinchini liiga ka yino mi ye liiga piɛlli ka ŋun ye liiga piɛlli maa ka foon diba anahi ka di pa o tooni ka laɣiri be dila maa nuu ni ka o ga wɔɔchi zaɣ' sabinlli

Ninvuɣu bɔbigu n laɣim be salima gbebu shee bɛ ni be salima gbibu shee maa ka bɛ ni kuli daɣi daɣi ka bɛ be kom ni ka kom maa nyɛ ko biɛɣu biɛɣu ka bɛ zaŋ kuriti n zali bɛ tooni ka shɛb gbubi taha ka shɛb gbaya ka shɛb mi za zuɣu saa ka shɛb bi ye liiga nima ka shɛb ye liiga nima

duri n zan zaya ŋɔ duri maa di nyela du bobiga ka shɛŋa chamsi nim nyɛ zaɣ'ʒehi ka shab chamsi nim nyɛ zaɣ'"blue," ka kom doya ka zoŋ ton do kom maa tooni ka kom maa mi galisi pam.

Niriba n zaya ŋɔ nin vuɣu bɔbigu n-nyɛ ba ka bɛ zaa sa pili zipila ka zipila maa nyɛ zaɣa buluu ka so ye liga piɛlli ka zaŋ o nuu ga labisi o nyaaŋa ka shɛb gba zaa mii zaya n yuuni ba na ka shɛb gba zaa mii zaya n zaŋ bi nin kpa wulinluhili polo

Niriba n zaya bɛ mi yela nɛɛn' piɛla ka paɣa zaya ka zaŋ yeedurigu n niŋ o nuuni ka so chinchini ka di bi toogi o ningbuna zaasa ka paɣi so gba zaa za Niriba sunsuuni ka ye nyingɔkorigu.

Niriba n zaya ŋɔ ninvuɣu bɔŋɔ n nyɛba yino ye la liika piɛli ka yino zaŋ matires n niŋ o nyaaga ka bɛ chani tiŋa shɛb bɛ piri damda nima ka shɛb piri namda nima ban be bɛ nyaaŋa gba zaa ha so bi piri namda

Doo n-zaya ka ye liiga bɔɣu waɣila ka so jinjam sabinli o bi pili zipiligu Silimiingi n-nya o o nudirigu zuɣu ka shitoɣu zaya shitoɣu maa ni ka bin balibu balibu ka bɛ kɔhiri li din ni binyura ni leemunima.

Niriba n zaya niriba anu mi n nyɛba ka bɛ zaasa ye liika bɔɣi waɣila ka bɔɣawaɣola maa zaɣi sabila bɛ so bɛ pili zipligu ka niriba ayi alee kpa ninkparaka niriba ayi ti tabi nuhi ka yino gbubi waliɣu ka kom tam bɛ tooni teebuli ŋɔ zuɣu ka kom maa tamya

Ninvuɣu bɔbigu n zaya bi ni zaa nyɛla paɣaba ka yino ʒi tahali ka so mukuru zaɣa sabinli ka yino mi dihiri binshɛɣu din doori kom maa ka gba zaa ye liika piɛli ka bi bɔbi bɔbiga ka so mi kpabi bia n za o tooni ka niriba ayi mi ka bɛ kuri ya

Bihi ata n zaya yino ʒila cheche shɛli din nyɛ Cheche tiŋ zuɣu ka yino za o nyaaga ka zaŋ o nuu dihi o nini ka yino mi guuri n dolo ka ŋun guuri dolo maa o sola jinjam sabili ka piri namdi piɛli ka mali zabiri ka ye liika piɛli

Niriba n zaya bɛ mii zaɣ'yino kam zaa sa o bala laakumi ka laakum nim maa ka bɛ chɛni bihigu zuɣu bɛ zaɣ'bɔbigu mii n nyɛ ba ka ban bɛ ban ba maa ka shɛbi ye liiga sabila ka shɛbi mii ye liiga zeeihi

Niriba n-zaya. Ninvuɣ' bɔbigu n-nyɛ ba ka teebuli za bɛ sunsuuni ka so ye liika piɛlli. Ban mi pahi maa mi ka bɛ ye liika sabila ka zaŋ bɛ nuhi n-vulivuli taba ka paɣiba ayi za bɛ sunsuuni. Paɣ' yino yɛla liika sabilinli ka paɣ' yino mi ye liika ʒee ka zaŋ o nuhi n-vuli o tooni.

Niriba n zaya ŋɔ niriba ata n nyɛba ninvuɣu yino yɛla liiga piɛlli ka so jinjam sabinli ka piri namda sabinli ka so mi yɛ chinchini niɛma ka kompiwta za o tooni ka ŋun za nyaanga maa yɛ liiga piɛlli ka bi pili zipiligu.

Niriba ayi n zaya ŋɔ bi zaa nyɛla paɣaba ka paranti nima piɛ n giliba ka yino gbubi saɣavuɣili o nuuni ka damdi binshaɣu niŋdi siliba ni ka siliba sabinli sheli gba zaa mi lan tamya.

Loorinima n nyɛ gamo zaɣi yinga nyɛla zaɣ'ʒee ka ŋuni bala maa mi nyɛ zaɣ'piɛlli ka niriba ayi ba moto ka moto maa kala nyɛ zaɣ'ʒee ka loori shɛli mi gba zaa kanna ka nyɛ zaɣ'piɛlli ka so ye liiga buluu ka gba zaa yen baai yaɣi palli.

Niriba n zaya ninvuɣ'bɔbigu mii n nyɛba bɛ puhirila jiŋli ka bɛ kurkurtiŋa ka pili zipili piɛla ka shabi ye liiga piɛla ka shɛb ye liiga dozima ka so mii ye liiga sabinli niriba ayi n ye liiga sabila ka bɛ kpa bɛ ninkpa wulinpuhuli polo

Niriba ayi n-zaya yino nyɛla paɣa ka yino mi nyɛ doo ka bibilifu za bɛ sunsuuni ka bibilifu maa gbibi beebii ka baaji ʒi doo maa tooni ka doo maa mi ʒila kuɣisi zuɣu ka binshɛɣu za paɣa maa nyaaŋga ka nambanima pa di zuɣu.

Binkɔbiri ni ninsalinima n-zaya ŋɔ ka bahi ayi ka di be bɛ nyaaŋa ka ŋun bɛ tooni maa ka o yɛ liiga Ʒee ka zaŋ liiga buluu m-pa o tooni ka pili zipiligu ka zipiligu maa nyɛ zaɣ'Ʒee ka bi'so mii bɛ nyaaŋa.

Ninvuɣ'bɔb'gu n laɣim zaya ka ye liiganima so yɛla liiga chichɛrigu ka so mi ye liiga ʒee ka so zaŋ o nuu n tabi o nini ka so mi waɣi nubihi ayi zuɣusaa ka yuuni o tooni ka bɛ zaasa yuuni lɔɣi yinga .

Paɣaba n-zaya paɣa bɔbigu mii n-nyɛba ka paɣaba anahi be bɛ tooni ka yino ga "watch" ka yino mii zaŋ sari piɛlli n kaavuli o nyingoli ka bɛ bɔbi bɔb'piɛla bɛ zaɣ'yino kam zaa sa ka yino mii yɛ niɛma ka di nyɛ neei chichɛra

Duu n zaya ŋɔ ka adaka bɛ duu maa puuni ka buku nima nanyi bɛ adaka maa puuni ka kuɣusi zaya kuɣisi maa ni zaya maa ka dufɛli pa kuɣusi maa zuɣu kuɣusi maa mi yɛla kuɣu piɛlla.

Paɣisaribila m-ba cheche ka pili piɛɣu ka pa dari ka baɣili bihi ayi yino ʒila cheche maa tooni ka yino be o nyaaŋa ka ɡbaaɡi o ɡbubi ka bɛ zaa mali zabiri

Bihi anahi n-zaya ŋɔ bi'yino yela liiga piɛlli ka bi'so ŋun pa o zuɣu maa ka o ye liiga buluu ka be piri namdanima be namdanima maa mii namda konkɔba konkɔba n-nyɛla ka ŋun m-be o tooni maa ka o ye liiga ʒee.

Niriba n ʒia ninvuɣu bɔbigu mi nyɛba shɛbi zala zuɣu saa ka shɛb mi za tiŋa ka do ye liika sabinli ka liika piɛli be o nyɔɣu ni ka o ka o kpa ninkpara ka yuuni paɣa so ka o mi mali zabiri ka zaŋ o naba n ga taba ka piri namda sabinli

paɣaba anahi n zaya ka niriba ayi zi leemu ka yino mii bobi bobga bobgi maa nyela zaɣa ʒee ka o zaŋ piaɣu zaɣa bila n nyaɣi o nyaaŋa ka yino mii ʒi leemu ka ŋun mi nye zaɣa bila

Niriba ayi n zaya ŋɔ yino ʒila tiŋɔ la nyɛ doo ka yino mee gbibi bini m mindi duu ka mee nyɛ paɣa ka ŋun nyɛ doo maa ka o zaŋ o nuhi m pa taba ka bi pili zipiligu ka gbibi binshaɣu o nuuni la gbambili tom za paɣa maa tooni ka nyɛ gbambili yelo.

Niriba n pɛ lai zaya ŋɔ be yan vooti mi bi lai maa waɣa pam ka adaka za bi sunsuuni ka so mi dihiri vootibu gbaŋ n niŋdi adaka ni ka adaka maa nyɛ zaɣa piɛli ka tom tam teebuli zuɣu ka shɛli mi yo n zaya gba zaa tam teebuli zuɣu.

Niraba ata n ʒɛya bi puuni yino yɛla liiga ʒiɛhi ka ŋun bɛ sunsuuni maa ka o nyaɣi baaji ka baaji maa nyɛ zaɣ dozim ka ŋun pa o zuɣu maa gba nyaɣa baaji ka di gba nyɛ zaɣ sabinli ka pili zipili sabinli ka ŋun ʒɛ sunsuuni maa piri namda piɛlli

Niriba n zaya ka so yɛ liga piɛlli ka mali zabi sabila, ka so mi gba liga chicherigu zaya, ka so yi liga piɛlli n za bɛ nyaaŋga.

Paɣa n doya o yɛla liiga ʒiɛ ka chinchina pa o nyaanga chinchina maa biɛla roba nim ni ka di kala nim nyɛ konkoba konkoba ka o la ka o nyina yina ka zaŋ binshaɣu n pa o tooni ka so mukuru zaɣ ʒiɛ

Niriba n-zaya ninvuɣ' bɔbigu n-nyɛ ba ka bɛ pili zipil' piɛla ka so jinjam piɛla ka jinjam piɛla maa ka di booi zaɣ' ʒeeʒee ka zipila maa mi ka di booi zaɣ' sabilinli ka so be bɛ tooni ka zaŋ takayua m-bahi ka shɛba mi piɛbiri jitaai.

Niriba n-zaya ninvuhi bɔbigu mii nyɛba niriba ayi mii zami baɣa taba ka baaji ka di za o tooni ka so gba zaa mi za o nu'dirigu ka ye neein'ʒee ŋun ye neen'ʒee maa o lahi sola jinjam sabinli ka piri namda ka namda maa nyɛ zaɣ'piɛla.

Niriba n zaya ŋɔ shɛb chani la tiŋa ka bari wari nima ka baɣili taba ka di nyɛ bihigu ni ka bɛ daa doli taba shɛb bela ka tiŋa ka shɛb mi be yɔma ka su shɛb ye liika buluu ka shɛb mi ye liika piɛla

loori nim n zaya di nyɛla loori dibaa anu zaɣ'yiŋga nyɛla zaɣ'sabinli ka zaɣ'yiŋga nyɛ zaɣ'ʒeei ka zaɣ'yiŋga mii nyɛ zaɣ'dozim ka pole za bɛ tooi di tooni ka du'titali mii za pole maa tooni.

Niriba n zaya ŋɔ bi ninvuɣi bɔbigu n nyɛba ka bi ye liiga wɔɣila wɔɣila liiga wɔɣila maa shɛŋa nyɛla zaɣi dozim ka shɛŋa nyɛ zaɣi sabinli ka adaka nima do bi tooni ka chinchina mi yili zuɣusaa ka chinchina maa nyɛ kom dabam dabam.

Niriba n zaya ŋɔ bɛ nyɛla bɛ niriba anahi ka bɛ zaa ye liiga munaka zaŋ binyahiri pobi bɛ noya ka pili pili binyahari ka lo koma n yili ka zaŋ bɛ nuhi n dihi dihi kuriti ka so mee za bɛ nyaanga ha ŋun za bɛ nyaanga maa yela liiga buluu ka gbibi binshaɣu o nuuni.

Niriba n daa ziya ŋɔ ninvuɣ'bɔbigu n nyɛba so shɛba yɛla liiga piɛlli ka shɛba mii bɔbi bɔbisi ka di nyɛ zaɣ'piɛla ka alapilee za bɛ nyaaŋa ka lingimanima za alapilee maa gbuni ka bin'piɛla be bɛ tooni ka lihiri bin'piɛla maa

loori nim n zaya loori bɔbigu n nyɛba ka ninsali nim gba zaa beni bɛ bela daani loori nim maa loori bihi nyɛla di baa anu ka loori karili nyɛ zaɣi yinga kaa takayuya zan zaya ka niriba za taka yiya maa gbuni ka paɣaba kohiri alibalisa

Niraba ata n ʒɛya ka bi zaa ʒi taha ka yino yɛ liiga sabinli ka ŋun bɛ sunsuuni maa ka o yɛ liiga piɛlli ka ŋun mii bɛ o tooni maa ka oso jinjɛm ʒiɛ ka yɛ liiga boɣi waɣila

Fulaakinima n-galisi zaya ŋɔ. Bɛ zaŋla kur' waɣila ka zaŋ fulaakinima maa tam di zuɣusaa. Tinduya balibubalibu mi fulaakinima mi ka bɛ zaŋ niŋ ka kuriti maa mi nyɛ kur' piɛla ka a ni tooi zani ka nyɛ.

Ninvuɣ' bɔbigu mi n-nyɛ ba niriba ayɔbu zala bɛ tooni ka ban kpalim maa zaa ka bɛ ʒia bɛ mi ʒila kuɣisi zuɣu ka piri namda sabila ka baaji ka di za bɛ tooni ka bɛ yuuni taba nina ni ka tiivinima ayi ka di yili bɛ tooni.